Ubaba ugeza izandla mhlawumbe uphuma esambuzini njalo eceleni kwakhe kulesihlahla kumbe ngithi kuleluba elibukekayo.

Umama uhlatshwa ijekiseni. Umama ugqoke isayeka ubambe ihlombe ngesandla.

Intombazana uhlezi lomuntu ongubaba etafuleni, untombazana utshengisa ukuhlaba isandla somuntu ongubaba. Umuntu ongubaba utshengisa ukunanzelela lapho ahlatswe khona.

Abantu abatsha abaphakamise izandla, mhlawumbe bengaba bephuma emhlanganweni, bagqoke izembatho ezifananayo, bagqoke izembatho eziluhlaza njalo bagqoke ingwane ezifananayo ezimhlophe.

Abantu abaphuma emhlanganweni. Kutshengisa kulabo mongikazi ababili njalo kulomfanekiso eceleni otshengisa umongikazi.

Umbheda wesigulane. Umbheda wendlalwe ngamalembu aluhlaza. Umbheda utshengisa ukuba isigulane kumele silale njani. Umbheda ulezinto eziwubambayo ngaphansi.

Kulemithi ehelisiweyo phezulu, kuleminye njalo ehelisiweyo ngaphansi phezu kwetafula. Kulomuntu otshengisa imitshina njalo ugqoke isaheka.

Endlini yokufundela ezesayensi kutshengisa amagabha alomuthi phakathi. Amagabha awalingani njalo kulesandla esibambe igabha.

Abantu balayinile balayinele esibhedlela. Batshengisa ukuthwala amakhadi esbhedlela. Emdulini kulemifanekiso etshiyetshiyeneyo emihle etshengisa ukuthi kusesbhedlela.

Kulomuntu ogqoke isayeka mhlawumbe uvalela umkhuhlane njalo uthwele ibhodlela esandleni, utshengisa ukulibala leli bhodlela kulomuntu osemfanikisweni ozithweleyo umuntu ongumama.

Amanensi abuthene embhedeni womuntu ogulayo. Bonke bagqoke izaheka emlonyeni mhlawumbe bengabe bevalela iCorona virus.

Isigulane silele embhedeni njalo kulemitshina exhunyaniswe kusigulane. Isigulane sitshengisa isandla esigqoke inkombalanga. Imitshina itshengisa ukuba ilayithile.

Abantu abesilisa abane, omunye wabo utshengisa ukufundisa laba abanye lowu ofundisa abanye ugqoke isaheka mhlawumbe uvikela umkhuhlane. Kulomtshina olayithiweyo lapha.

Amabhanditshi amabili njalo ayanabuluka lawa mabhanditshi. Ayasiza kakhulu nxa umuntu eqamukile noma enyenyile. Ayeneliswa ukugqokwa ngabantu abalohlupho olunjalo.

Ibhaluni eliphezu kwetafula lilombala obomvu, kulamafitshane amhlophe aseceleni kwebhaluni. Kulamathoyi abantwana aseceleni phansi angamabhokisi.

Ibhokisi elibomvu elilesiphambano esimhlophe. Ibhokisi libhalwe first aid. Ibhokisi lihlala imithi phakathi.

Umuthi wamehlo umuthi wokuthontisela emehlweni ukuthi amehlo angabi buhlungu kumbe ukuthi amehlo engakhali wodwa.

Amaphetshane amabili atshengisa imuthi etshiyeneyo emibili. Umuthi osesandleni sokudla, ngumuthi wamehlo. Umuthi osesandleni sokhohlo ngumuthi wemikhuhlane evuka mahlayana nje. Iyancedisa leyi mithi.

Amaphilisi awesisu esibuhlungu esigijimisayo, amaphilisi lawa atshengisa ukuthi angamatshumi amane lambili, amaphilisi lawa ayasebenza okuzwayo

Amaphizi emihlobo emibili , amaphilisi omhlobo omhlophe wodwa. Amaphilisi omhlobo embala emibili ,kulombala olithanga kulombala omhlophe .Umuntu ulele embhedeni ulabomongikazi.

Umuthi wabantwana owokukhwehlela ovikela uphepha lesifuba. Umuthi utshengisa umntwana onathayo. Umuthi utshengisa isihlahla esiyi green kumbe ngithi esiluhlaza.

Amaphilizi omhlobo otshiyeneyo mhlawumbe ayelapha imihlobohlobo yemikhuhlane, amaphiliizi alombala obomvu amanye alombala oluhlaza njalo amanye alombala omhlophe lokhu kutshengisa ukuba imkhuhlane eyelatshwa yilawa amaphilizi itshiyene.

Umuthi wokukhwehlela umuthi wophepha otshengisa umuntu olesifuba esibuhlungu. Lumuthi utshengisa ukuthi uyelapha kakhulu.

Abantwana abane batshengisa ezamasiko awakibo. Ababili Bagqoke okuluthanga, ababili bagqoke okumhlophe lokumnyama. Ababili baphakamise ingodo, ababili baphakamise izandla, batshaya ingungu.

Abantu abathathu bahlezi. Phakathi kwabantu abathathu, kulaba bili abahleziyo bonke. Omunye wabo ugqoke isayeke. Phansi kwa lowo muntu kulebhokisi elimhlophe.

Udokotela lesigulane, isandla sikadokotela siphezu kwehlombe lesigulane esinye isandla sikadokotela siphezu kwezandla zesigulane kutshengisa ukuthi bayaxoxa.

Umuntu wesilisa ofundisayo. Umuntu wesilisa ugqoke izigqoko esimnyama lesinye esilombala oluhlaza.

Esitolo okuthengiswa khona imithi. Kulontombazana oxoxa lalo othengisayo. Ngemva kwalo ntombazana kulabantu abamileyo emzileni mhlawumbe bengabe bemelele ukuthenga. Ngemva kwalo othengisayo kulemithi esemathebulini ebekiweyo.

Indlu ehlala imithi yezigulane. Kutshengiswa ukuheliswa kwemithi yohlobo olutshiyeneyo. Phezulu kuhelisiwe imithi yohlobo oluluhlaza, phansi kuhelisiwe imithi yohlobo olubomvu. Ngaseceleni kuhelisiwe imithi yohlobo oluluhlaza njalo.

Abantu abane bahleli etafuleni. Phakathi kwabantu abane kuloyedwa obhalayo. Ngemva kwabathathu kuloyedwa omileyo. Kulomunye ohleli wakhangelana lalowu obhalayo.

Esibhedlela omongikazi basebenzisa umtshina wokuthatha iBP ,abantu baselayinini yokungena esibhedlela. Abomongikazi bagqoke izigqoko ezimhlophe.

Imfundiso mayelana lokugqoka kwezigciko nxa omama besenyangeni. Omama ababili balalele ukuthi bafundiswa njani njalo ngani.

Abantu besilisa ababili, batshengisa ukuthakazelelana, batshengisa ukubobotheka ebusweni babo. Omunye wabo utshengisa ukuthwala isikhwama esilohlobo olubomvana.

Abantu abatsha abatshengisa ukuba sezifundweni bahlezi phezu kwezitulo zamaplanka. Izitulo zamaplanka ziphezu kotshani obuluhlaza. Kulomuntu ofundisayo phambi kwabo abantu abatsha.

Ujaha ulalisiwe esibhedlela ufakwa izinsimbi zokuthi unyawo luncediseke ukuhamba ,mhlawumbe unyawo luqamukile .Insimbi ngezokuncedisa ukuthi unyawo luqine.

Isihlahlakazana esiluhlaza. Esitshengisa amahlamvu amanye asewoma, amanye amahlamvu awomile aphansi. Lawa amahlamvu aphansi atshengisa ukuba asewomile.

Isihlahlakazana esiluhlaza esilamahlamvu amade amahle acazimulayo, isihlahlakazana simile phakathi kwendawo elotshani obumnyama kancane.

Izilimo zitshengisa ukuba zinhle kakhulu njalo ziluhlaza. Kulethelekitha ilomtshayeli wayo ogqoke impahla eluhlaza, kulemota, kulabantu abanengi kakhulu abathwele izinto ezilombala olithanga ngemuva kwabo.

Isihlahlakazana esiluhlaza esilamahlamvu aqatha amakhulu. Isihlahlakazana simile phezulu lapho okulotshani obuluhlaza khona, sibukeka sisihle.

Izihlahla zohlobo olutshiyeneyo njalo phansi kwalezi zihlahla kulophahla olufulelweyo ngohlobo lwama asibhestasi, phezulu kwaloluphahla kulesihlahlakazana esimilileyo.

Isihlahla esiyi green esimile emhlabathini , phansi kwesihlahla kulamahlamvu awomileyo, lawa amahlamvu ayayenza umhlabathi uncedisa isihlahla ukukhula